tuuntumdiba shɛba nyɛla bana ʒi loori gbuni loori maa kama nyɛla zaɣ’ vakahili ka tihi ni mɔri nyɛla din pe n-gili ba tihi maa mɔri maa nyɛla zaɣ’ vakahili shɛba ʒe din ni ye liiga piɛla ka pili zupilisi ka shɛba mi bi pili

Loori nim ayi shɛli nyɛla din niŋ sarati ʒɛya ka tihi ni mɔri nyɛ din ʒɛ di luɣuli ka loori shɛli kama nyɛla zaɣ piɛlli ka salo shab bin ʒi dinni maa bi shab yɛ liiga sabila

Salo nyɛla ban zaya ka loorinima za m-baɣi bɛ luɣili loorinima ayi shɛŋa zaya di kama nyɛla zaɣ' piɛlli loori ɡaŋa zaya ka di kama nyɛ zaɣ' sabinli ka bɛ zaŋdi aŋkɔr' ʒee niŋdi di puuni

salo nyɛla ban za du'karili gbuni shɛba ye liiga piɛlla ka shɛba so jinjam sabila ka MTN tuuta nye din tabitabiya ka kur'piɛlla zanza di puuni

Silimiin dabba ata nti tabili silimiin paɤa gaŋa nyɛla ban ʒi bɛ tuma shee n-yuuni makshin puuni bɛ niriba anahi maa zaa yɛla neen'piɛlla ka ninvuɤiyino zabiri nyɛ zabipiɛlli

Silmiinsi nyɛla bin ʒɛ n baɣa mashini ka gbubi bin piɛlli zaya bi shɛba zabiri nyɛ zaɣa zab piɛla ka shɛba zabiri nyɛ zab sabila bin za mashini shɛli gbuni maa kɔm n nyɛ zaɣa ʒee ka zaɣa piɛla piɛla gabi din ni.